gita dalga bessan pooqe keeththa malizay keexettidi beettees iza sintharakka maatati diccishe doossona

keehippe daro asay kuwaase kaasanchata daggafiza asay uttiza bessan dee'es

Daro gammo dunguza shuraba may7di eqqidi guppishe diza daro yelaga adde nayti beettishide oossona.

qorqoro keeththa karen keehippe qoodan cora gidida asay macatinne addeti eqqidi beettosona

daro ceeyga adde asati be kushin toora oykkidi issoti issoti huphen qoobe wothidi sa7an uttidi beettosona

keehippe dalga keeththa giddon daro asay xaaraphe yuushon cugan cugan uttidi beettees etikka macanne addekko

Keeththa giddon oyde bollan uttidi dizaanne izeta guyera qasse eqqidi diza daro ceeyga addene maca...

heedzdzu issi medho may7o may7ida asay nam7ay adde issiniya macakko eqqidi de7oosona eta

gita addaraasha keeththa sinthan gaamo dunguza qobe woththidi gaamo dunguza mayidi be kushen maatanne toora oykke eqqida gaammo cimati beettosonna

kehippe dalga gidida ogey bettees he ogeza xanxanka qase xeellanaw lo7iza duma duma mithanne abeba qommoti de'ossona

Keehippe denbanne dalga gidida kataman keexettidi issi bessan diza gita pooqe keeththay beettishe dees.

Keeththa giddon eqqidi diza daroti karetha ambasadere mayida etappe baggati macanne baggay addekko

simntofe ooththettidi beettiza ginbe daaniza miisha bolla afirka kartay saaleti uttides iza sinthanka ababay beettees

Cimayeti booththa laxana huphe bolla gulluntidi baggay qasse sharbekka may'di uttidi ha xeelishe beettosonna.

Gaamo dunguza ooxa qoodhen may7di ha sinthe yiza adde asati beettosona eta guyerakka makina yiishe dees.

Makina oge bollan shiiqidi eqqida daro asay doosona qasse durishe diza asayka beettes.

palame tiyetida qorqoro keeththa karen issi addey manaxire tira bolla wothidi eqqidi beettees iza

Keeththa giddon korontey xompishe de'ees keehippe qoodan daro asay oyde bolla uttidi de7oosona.

keeththa giddon keehippe dalganne adussa xaraphey beettees he xaraphe yuushonka daro adde asay uttida

Booththa sharan daasettida daase garsan oyden uttidi diza daro macanne adde asay doosona.

booththa sharan daasettida keeththay beettees he keeththa giddonka keehippe daro macanne adde asay uttidi doosona

booththa qalamen teetida keeththa giddon oyden uttidi xaraphen iskirtora maxaafara wothidadey dees

Sheehippe darga keeththe giddon hoyde bolla issime dho qoobe huphen wothidi issime dho shurabe maydi uttida macanne adde asay doos.

keeththa kitton issi macasiya be kushen maykerapoone oykkada booththa shurabe may7ada eqqada dawus

Booththa qalamentiyettida keeththay beettees keeththa giddon daro oydey uttida asay doosona

Dalga gita adarasha keeththan daro issi medho oydey de'ees he oydezan uttida daro macasati beettosona

Aafo bollara tuke gookkishe beettiza haaththay deees iza sinthan issi macanaya dunguza oxamayada eqqadus.

Kare denbaza bolla dunguza qoobe woththidi dunguza koote may7di dunguza pooxa mayida daro adde asay beettosona.

gita gita zumay beettees he zumappe ha baggan aadhdhi aanhdhidi diza asa keeththay dees mithatikka beettosona

gita dalka gadey beettees he gadezanka eqqidi diza heedzdzu maca nayti beettosona eta

asas soon go7ettana maaddiza sine woththiza arkabootiny tukke qommoy woddhizay

ginbey ooththettiday deees he ginba sinthan kaa7ishe diza daro qeeri nayti doossona

Urqan keexettida keeththafe miyera heedzdzu kallo eqqida yelaga maca nayti doosona eetikka.

keehippe denba bessan daro macasay booththa qamisa may7idi masqala tama yuushon eqqida

Gita aafo bollara duge gogishe beettiza haaththay deees iza garsaraka eqqidi diza daro asay doosona'

daro worattidi mithay issife diccida bessa sinthan diza denban heedzdzu qeeri maca nayti issi medho qamise may7di eqqida

Keeththa giddoninne kareza bolla keehippe qoodan daro gidida safedey masobe sollo woththizayssanti daroy beettes

Geeththa giddon hugezan issi ceega addey sinthara dees guyarakka iza may'a oykkidi woxxiza qeeri naytibeettosona.

issi macara nam7u ceeygadera misilezan beettosona eetappe gede bakkara qasseka nam7u addetikka doosona

keehippe dalga addarasha keeththan daro qoodan gidida macanne adde asati kushe issa pude denthidi uttidosona

keeththa giddon nam7u ambasadere may7ida adde asay aykko qommo kushen oykkidi xeellishe eqqida guyerakka tupheya bayndiray beette

issi huphe malaxa gidida aaway eqqidi beettees iza miyerakka qasse issi ayppe bolla manaxire woththizadezi dees

Issi addey kushen maykirapoone oykkidi huphen zo7o qoowe woththidi eqqidi deees iza guyera.

Gadey omarsin dhumaara makina ogey diza soninne asay hamettiza ogezan korontey xompishe dees

gita siminton keexettida keeththa giddon maashine malizay eqqidi dees

salo medho qalamentiyettidasa sinthan uttidi haasayiza daanishe diza issi cey gaadey deees

dalga makinay asi hemettiza ogey beettishe dees he ogezanka keehippe qoodan cora asay pudenne duge hamettishe beettees

Keeththa giddon keehippe daro piraashe maliza miishay daroy issippe doorettidi beettees.

Loy'iza keeththay beettishe deees gaaththan oydey cugan cugan xaraphe yuushora uttides korontekka xompishe dees

Issi makinay dees iza matan eqqida issi maca naya dawus ha sinthera disa ceega heeththo addera issi macara doosona

xarape bolla qulpey makina gashey warqataynne xaafiza asa kushey beettishe deees

keeththa giddon dumma dumma warqateti girgidan laxafettida he keeththan qasse daro asay oyden uttidi beettosona

Keeththa giddon eqqada diza issi hupheza laalida aarissa macasiya deyawus izakka aykko qommo ba kushen oykka

soo giddon soofa woyde bolla uttidi tukke uyiza issi ceeyga addeynne iza matara mela uttida macasati doosona

Keeththa giddon korontey xompishe beettees qasse oydeykka cugan cugan uttidees

Mithay aadhdhe aadhdhi dicciday beettees iza garsan eqqida issi addey dees guyerakka daro makinati eqqidosona

omarsi humaara daro gita woray ha tamay eexxishe beettees izappe ha baggara makina ogey dizay beettishe dees

zo'o koote maydi be huphe bolla karetha qoobe wothidi eqqidi beettiza keehippe daro macatinne addeti beettosona

Asa nay daanawu maaddiza simntopfe ooththettida qalameykka tiyettida keeththay lo7izaybettees

Keethay beettees keetha sinthan qasse eqqid a daro maccanne adde asati issife haasa7iza daanosona.

gita alussa pooqe keeththay asay daanaw maaddizay beettees iza sinthanka gita gitamith nam7i doosona

Gita adussa lo7iza pooqe keeththay beettees keeththa matanka gita gita mithati beettishe de7oosona.

Simminton medhetida keeththay beettes keeththa sinthara asay puddenne duge amettishe de'oosona

K'alamen tiyetida pooqe keeththa beettishe deees iza sintharakka mithati gita gita bettishe dos.

keeththay booththa qaalamen tiyettiday beettees he keetanka diza issi yuuyiza ooththoso oyde daanizay beettees

Ginbe bolla keeththay simntora keexettiday beettees keeththa karera pudenne duge emettiza asay beettishe dees.

makina ogey beettees ogeza xanxan qasse issi adussa pooqe keeththay beettees iza miyeerakka gita gita mithati beettosona

ogey beettishe dees. he ogezappe oshachanne haddirsa baggara qasse keeththati beettosona.keeththa karen koronttey dees.

Makina ogen eqqidi beettees izappe ha sinthara adde asati issife eqqidi aykko qommoxosona.

gita pooqe keeththay beettishe dees he keeththa sinthara efiza ogezan pudenne duke hamettishe beettiza asay de7oosona

giitta pooqe keeththay beettishe deees iza sinthanka keehippe cora makinati eqqidi de7oosona

Daro pooqe keeththay keexetishe iza matarakka hamettidi sintheyiza oyddu adde asati beettosona.

qorqoro keeththay qaalamenti yettidayssi beettees iza karan diccidi gitatida mitha garsan shiiqidi issife eqqida daro adde asay beettosona

Heehippe daro issife oyketidi keexettida keeththa giddon daro koronte xompeti xompishe doossona.

Dembabessa maatay diccizay mithay beettees iza guyerakka lo'iza keeththay alamenti yettidi dees.

Keehippe adussa qala mentiyeti dapooqe keeththay beettees iza sintharakka diza ogen issi makinay dawus

Teehippe gita talga gibben pooqe keeththati daroy beettosona eetappe aardhidi maatatikka deettes.

haakime keeththa hiiththa bolla uttada diza issi cimayoy beettawus issi addey ka izis aykko qommo immishe dees

issi ba kushen wancca oykkida issay mastowasha oykkida addey issippe eqqidi beettosona.

Keththa karen diza denba bessan daro macanne adde asay ha sinthe yishe beettosona etappeka issoti dunguza may7da

Haakime keeththan hiiththa bolla afella maydi uttida issi yelaga ade na'ay bettishshe dees

Gita mithay diccidi ku7as maaddizay bettees iza garsan qasse tukke hessiza macasiyabettaws nam7u addetikka eqqida.

Oge doonan diza mitha garsan eqqidi ha xeellishe diza nam7u addeti kushen warqate oykkida.

booththa qaalamen tiyetida keeththay beettishe de'es izaska karezan aykkoyka de7enna mela

xeellishin keeththay aakime keeththe malees aazin giikko aakime keeththa algay dumma dumma miishay beettishe dees

boncho gammu dere dunguza koote maydaytikka qoofey woththida asatikka issife gididii tobetishe de7o sona quusso koetikka issi asi kaaleththiza qofazakka kaallishe uttiti waraqatataka oykkidi de7osona

Keeththay beettees. Keeththa bollaka xale keeththe giza xuufey beettees. Keeththa karenika qasse nam'u makinati eqqi doossona.

Haakime keeththa kifilen arsa bolla uttada diza issi mishiriya de7awus izi.

simnton keexettida keeththa karen issi addey mayo idimmidi eqqides iza mataraka hara asati oykkidi eqqida

lo7iza geeyi pitettida ogey beettees ogaappe xanxxan mithati aadhi aadhi dicciday beettoosona.

oge doonan keexettidi beettiza issi gita keeththay deees keeththa sinthan efiza ogen emettiza issi addey deees

oge duunan eqqida daro makinati eeta miyerakka diza daro asati beettosona issi poliseyka de7ees

Zo7iza keeththay beettees izappe haaxanxara hamettidi yiza ayfen manatxtire wothida heedzdzu addeti doosona

Keeththa giddon nam7u ceega aawatinne issi yelagay dees aawatikka huphen qoobe woththida

Makina ogezara xanxazan eqqidi beettiza gaamo dunguza kooxa qoodhen halida nam7u addetara issi maca qacci daarera beettosona

Aykkoykka baynta maataykka melidi mithaykka melida bazzo bessay de7ees izanka issi cililizay deenna

Ogeza beettees he ogeza giddora qasse nam7u ogeta shaakkiza bessan gita gita diccida mithati doosona qasse.

Soo karin diza demba bessan issi ceeygadey zo'o shurabera may7ora may7di eqqidi beettees iza

simntooninne biratan medheti birdettida gibbey beettees iza gaaththanka keeththati daroy beettosona

Kheehippe daro matan matan keexettidi beettiza zo'o qorqoroninne booththa qalamen tihettida keeththay dees

gita dalga gade giddon issi zo7o qalamentiyettida keeththay beettees iza gu7erakka haadhdheyadhimithati doosona

Denba bessan daro ce gadde asay eqqidi de'oosona etappe qommo baggara keeththay beettees.

miithan direttida sagaathan diza uusha haatha bombbaza dooyidi eqqida issi ceeyga adey dees.

makina oge bollan heqqidi beettiza issi makinay ba zokkon koronte miisha caani eqqides

Booththa qalamen tiyetida keeththa lo'izayssa giddon korontey xompishe dees asayka daroy iza giddora hemettidi yishe beettosona.

Dibbezi simntoninne shuchchan direttidi beettees karezikka qasse cililo qalamen tiyettidi dees issi.

Hissi dirsay gin bendirettida gippey beettees gaaththanka keeththay nne mithati beettosona.

Keehippe gita adussa maashiney olla bookkidi haaththa kessiday dees izakka xeelliza asay beettosona.

Hasayinne makinay emettiza ogey beettees he ogezappe qommo baggara ginbey beettishe dees.

xeelanas keehippe adussa gidida pooqe keeththay booththa qalamintiyettidi dees. iza guyerakka gita gita mithati bettishe

keeththa giddon eqqidi warqatappe nababishe diza issi ceega adey beettishe dees.

Keeththa giddon asay uttana bessay heezdzdzu oydey giigidi de'ees sintharakka qasse

oososo keeththa giddon issi addey karetha gita koote daaniza miisha may7idi oyden uttidi beettees

Simento ginben keexettida booththa qalamen tiyettida keeththay betees keeththa karenkka miiththati buro diccosona

Timirteza tamari wursidi mereqa maraqettida gita gita tamare nayti issi medho may7o may7di ushachcha kushe dhoqu histi eqida

heeththa giddon zo7o qalamin tiyettida mitha oydey beettees he oydeza bolla uttada ba kushin iskirtonne warqata oykkida macasiya dawus

Boothta qalamen tiyetida keeththay beettees he keeththanka eqqidi diza adde asaynne issi macasiya beettosonna.

Ogesan diza iita fittishenne shiishshishe geeshshishe diza daro maca asatinne adde asati benta ku shem pito hoykkidibeettosona

qorqoro axiren birdettida peeththa karen issi iita denthizanne caaniza makinay beettishe dees

Keeththay beettees keeththa karen qasse aykko qommo maashine daanizay heeththi utti dees

ogeza diza iita pittishe beettiza daro macanne adde asay doosona

Keehippe qoodan daro gidida haaththe qolidi asi go7ettiza hayllandeti sa7an qoletidi daroy beettosona

bere naagiza pooliseti daroy ogezan xanxan pittishe de7oosona

makina ogeza piton pictidi iita geeshshishe diza daro qoodan gidida macanne adde asay beettosona

daro iitaynne buuray pitetidi shiiqiday beettees asaykka ha7ikka pittishe beettosona daroy kushen

Oge bollan eqqidi diza issi gali'a makinay dees. Iza bollanka iitay daroy caanetti utti des.

Hissi addey be kushen korojo oykkidi deees hankoysi qasse izaara eqqidi be kusha yeddi oykkishe beettees.

Payda woykko dijitale matoqay beettees iza miyerakka issi yela ga macanaya eqqada dawus.

issi adda dijitale matoqa gizayssa tophiya bandiray beettidayssan de7eesse

keeththa giddon kifilen daro komputerezan uttidi xaafiza daaniza issi medho mayo mayida asay doosona

booththa qalamentiyettida keeththan booththa xara7e guera uttada ha xeellashe beettiza issi aarise macasiya beettawus

booththa qalamin tiyettida keeththa giddon oyden uttidi beettiza tophiya kawora hara dere kawora doosona eta guyerakka nam'u qommo bandiray dees

Makina eqqidi dizay nam7i beettees iza miyera imettidi toora biza daro ceegadey doossona iti

gaamo dunguza pooxa qoodhen halidi eqqidanne koote zakkamayda nam7u macasara nam7u addera beettosona

Keeyippe dalga baasa ogezara daro asay booththa warqata mithan oykkidi tophiya bandira oykkidi bishe doossona

Tophphiya kawora hara kare dere kawora issippe kushe kushe saroththetidi eqqida eetikka kareththa may'o issi medhdho maydda

keeththa giddon heedzdzu tophiya bandiraynne heedzdzu hara kare dere bandiray dees he bandira sintharakka tophiya kawoynne issi kare dere kawoy kushe salantedi eqqida

Ginbe axire xanxan diza mitha garsan uttida ammano aawati de7oosona issoy.

gaammo dunguza qoobe huphen wothidanne pooxa may7di gaabe booththu may7da ceeyga hawati beettosona

haahora xeellishin abbay beettishe deees he abba xanxan maatay diccishe dizay beettees asatikka de7oosona

dunguza qoobe wothida be kushen maatakka oykkida gaammo cimati doosona eeta sintharakka

macasati nam7ati booththa qamise may7idi issiniya booththa shurabera gurdera may7ada issi addera eqqidi yanxila oykkidosona

Keeththa giddon salo medho qaalamey tiyetidi dees iza sintharakka issi adussa aaddey eqqidi de'ees

Kehippe lo7iza dalga keeththa giddon daro asay oyden uttidi beettosona

Geetha giddon nam'u issi medho karetha ambasadere may'ida abashara paranja addera doosono.

Dunguza koote maydi dunguza pooxa may'di issife kushe baqqishe eqqida daro adde asay beettosona.

keehite dargka gidida bessan da eelida abba haaththay deees he haaththa giddonka keeththay beettishe dees

Issi booththa shurabe may'di ha sinthe xeellidi eqqida issi addey deees iza guyerakka gita gita daro mithati doosona.

Keegippe denbanne dalka gidida bessan daro qeerinaytinne gita abbay beettishe dees.

Keeththa giddon xarape yuushon cugan cugan uttidi diza daro adde asatinne macati doosona

booththa qalamen tiyetida keeththay dees keeththa giddon eqqidi issife haasayishe diza nam7u addera heedzdzu macara doosona

soha giddon booththa qaalamen tiyettida mashiney de'ees izakka eqqidi xeelliza macanne adde asay doosona

Keeththa giddon oydezan uttidi beettiza nam'u issi medho karetha ambasadere may'di diza adde asati doosona eta guyerakka tophiya bandiraybeettee.

xeetha giddon issife shiiqi eqqidi girgidan diza xuufe xeellishe diza daro ceega ade asaybetosona

Makina oge bolla issi makinay eqqidi de7ees iza giddonkka daro asati doosona kararakka issi tirafike poolisey kushe dhoqqu histti eqqidi.

ginben direttida gibbey beettishe dees karen qasse oyden xaafishe uttida macanne adde asay doosona

Keeththa giddon oyde bolla uttidi diza daro poliseti beettosona eeta

issi polisey eqqidi de7ees iza sinthanka daro maykira pooneti beettosona guyerakka daro asay eqqida

gita dalga addaraasha keeththa giddon daro dere nangiza polisetinne dumma dumma asati doosona

makina oge xanxa shiiqidi be kushe idimmi eqqida adde asatinne etara diza nam7u poliseti beettosonna

keehippe dalga keeththa giddon cora polise macanne adde gididaytinne etara hara asatikka beettosona

seeththa giddon keehippe qoodan daro gidida macanne adde poliseti uttidi xaafishe beettosona

kifilezan ooththoson issi polisey oyde bolla uttidi beettees iza sinthenka tophiya bandirara dugeha tophiya bandirara beettishe dees

daro keeththa keexanaw maaddiza barzafe mithay dees iza giddonka eqqidi qanxiza polisey dees

Dere naagiza poliseti issi medho may7o may7di be kushen masara oykkidi salpera daroti yishe beettosona.

qorqoro keeththa garsan uttidi beettiza daro polise asay de7oosona eetappe

Gita keeththaa giddon daaro oydde beettees. He oydezan uttidi ha sintta xeelliza maccanne adde poliseti doosona.

geeththa giddon oyde bolla uttidi xaraphen warqata woththidi xaafishe beettiza issi polisey beettishe dees

Issi polisey keeththa giddon oyden uttidi beettees izikka ba kushen skirtonne dawutare oykkides.

lo7iza keeththa giddon karetha ambasadaranta may7ida adde asatinne issi booththa qamise may7ida macasiya doosona

lo7iza gita keeththay beettees iza sinthan eqqida makinaynne macanne adde asay doosona

gita miiththa garsan shiiqidi eqqida qamise mayida macasaynne etara diza addey doosona.

keehiooe gitanne lo7iza pooqe keethan daro issi medho oydey de7ees he oydezan uttida daro asay de7oosona.

Keetha giddon gooththa qamise may7ida nam7u macara etarakka eqqidi diza issi addera issi macara doosona

booththa daase daasetti dayssa garsan dumma dumma qommo asa naa meeththas maaddiza miishay bayzetti shebettees

daro asay dunguza qoobe huphen wothidi dunguza xillatay gidida booththa qamise may7di diza macasatara daroy doossona

issi keeththa garsen daro macanne adde asati beettosona isseyka gaamo dungu za kote ma7ides

Issi ceega aaway oyde bolla uttidi be kushan warqatera iskirtora oykkidi nababiza daanees.

ogeza bollara huphe oykkidi yeekkiza daanishe giza nam'u macasatara etara yiza daro addetara issife beettosona

Kehippe dalga bessan asay baas uttanawu medhettida mithafe medhettida oydeti doosona mithatikka aadhdhe adhdhi kuwas bettettes

Issi zo7o koote karetha shurabe mayada oyden uttada ha sinthe eellashe diza macasiya deyawus.

Keehippe dembanne dalgga giddida goshsha gadey de'ees. He goshsha gadeza goyiza goshsha makinaykka beettees.

gita dalga addarasha keeththa giddon daro macanne adde asay shiiqidi issife toe

be huphen gaammo dunguza qoobe wothidi dunguza koote may7di booththa gaabe may7di toora kushen oykkidi eqqida nam7u cimati do

keeththa giddon oyden uttidi xaraphen dawutara woththidi xaafishe diza nam'' cey gaaddeti beettosona

keeththa giddon issi ceega addey ayfe bolla manaxire woththiday oyde bolla uttidi xaafishe deees

Keeththa giddon booththa qalamey tiyettidi beettees he keethanka eqqidi kushen maxaafa oykkida nam7u addetara issi maca nayera doossona.

Bita keeththa giddon girgidan laxafetti uttida daro telebishineti beettosuna.

Qorqoro keeththa garsan oyden uttidi warqatan xaafishe diza daro macanne adde asay beettosona

hissi booththa koote may7ada eqqida macasiya daro nayta7aayeta sinthan dawus

Lita dalga denba bessan ogezan daro makinazi eqqidi be bessan be bessan dees asaykka pudenne duge daroy amettishe dees

makina ogeza bollan eqqidi beettiza issi booththa qalaben tiyettida makinay beettees izan kakezanapude dafettishe diza daro asaynne eqqidi diza asay dee

keehippe denba bessa gaamo dungoza may7o may7idi afe laadancidi diza macanne addeti durishe doossona

daro aayeti ba nayta kiyon idimmidi de7oosona eetappeka issine nayees kushan aykko gelthada xeellashe dawus

Keehife daro matan matan medhettida ha wode koronte charjiza maashiney beettees iza..

keeththa giddon gittara xaafetidi beettiza itiyo telekome giza xuufey dees sintharakka macanne adde asay uttidosona

Issi macasiya tuka essada izappe duuqada asas immashe beettawus izi.

ogeza medhanawu goyishe diza issi goshsha makinayi beettees iza mataraka ha sinthes eqqida nam'u addeti bettosona

mitha garsan oyden uttidi diza heedzdzu adde asay bettetes etaska qasse issi macasiya yabana oykkada tukke duuqashe dawus

keehippe dalganne denba gidida gibbe giddon booththa oyde cugan cugan wothidi izan uttidi diza daro asay beettishe doossona.

Giya giddon daro asati santhe be sinthan woththidi dumma dummahara miishataka woththidi bayziza daro macasati beettettes.

daro asay issife shiiqi eqqidi be kushe idimmidi salo xeellishe dees eta miyerakka nam7u galal7o qala menteettida makinay eqqides

Daro biratay biratara qachettidi koronte medhanawu keehi dalgabessan dizay bettishe dees.

Gita aafo bollara duge gogiza haaththay beetees. he haththapp sinththan diza shuchcha bolla eqqida maccanne adeti beetishe doosona.

gita zuma bollan diza denban uttidinne ichidi beettiza issi middho shurabe mayida macanne adde nayti beettosona

Heehi daro gita gita mithati beettiza woray de7ees he wora giddora shanca zokkon bayida adde asay bishe doosona

booththa shurabenne qonxa maydi issoti issoti guupe kushen oykkidi gita aafo garsan eqqidi doossona

Simnton medhetida miisha bollan issi macasiya booththa qamise may7dara ha sinthe xeellashe eqqada dawus.

zemba gade giddon eqqidi diza macanne adde asay doosona etappe issi macasiya silke oykka dus

booththa shurabe mayada ba kushan warqata oykkada heqqida issi aarise macanaya beettawus

be huphen karetha qoobe woththidi booththa shurabe mayi eqqida issi yelaga nay sinthara dees guyerakka daro asay doosona

gita dalga zumati ekkida bessan diza sohan daro adde nayti issi medho mayo maydi saan utti dossonna

Issi paranja addezi sookaren oyde bolla gaamo dunguza ooxamaydi uttidibettees.

gita dalgga gibpezan macasay be naa idimmiday zokkon bayiday giidi salpera eqqidi beettoosona

Qaalamen teettida qorqoro keeththay dees he keeththa karin denban daro asay shiiqidi eqqidi beettosona

Daro macasay issifey eqqidi ay ooththizakko erettenna eeta guyerakka asa gadey uuthay beettees.

gita gita diccida mithaynne garsara buro dicciza mithay dees kuwa garsan uttida asaykka beettosona

Qorqoron direttida keeththafe karera eqqida daro qamis may7ida maca sayssalpen beettees

Keetha giddon payda mattooqa kesisanaw be kusha maashinezan wothada uttida issi macca naya beettáshe daws.

beeththa giddon issi oyde bolla uttidi ayfeen manaxire woththida yela gana ay beettees iza sintharakka issi macasiyadawus

Teeththa kipile karen eqqidi diza daro macanne adde qeeri tamare nayti doosona.

Qorqoro keeththa karen mitha oydey dees he oydeza bollaka uttidi diza macanne adde asati beettosona eta sintharakka.

mithati gitay gitay aadhdhiy didicciday beettees iza garsan qasse tamare nayti salpera eqqidi doosona

Xaraphe bolla uttida komputereynne digitale matoqa kessiza maashiney deees izanka ooththiza yssi macaseya dawus

halamentiyettida birday dees iza sinthandiza ogara eqqida daro adde asay doosona

qolqoro keeththay keexettidayssa garsan xaraphe bolla dunguza pooxay hiixettididees iza matarakka uttida asay doosona sintherakka eqqida.

gita gita mithati daroynne gashe mithay beettiza bessan asay uttidi digitale matoqa kesisana poto dendishe dees

keehippe denba bessan issi medho celilo shurabe maydi qonxa gixxidi diza daro macannede asay doosonaa

Booththa shurabenne booththa qonxa may7idi be qoodhe madala aaththidi issi addey wancaye tara oykkidi waassishe daro asay doosona.

issi cawatidi woxxiza daaniza tophiya wothanchay beettees iza sunthayka qasse

kuwaase kaassa denban eqqidi diza nam7u cuga kaassancha nayti nam7u adde naytibeetosona.

Kuwaase kaassa denba ka7ana issife itimettidi shiiqi eqqida kuwaase kaassancha addeti beettosona.

toho kuwaasse kaa7iza kaassa denban daro kaassancha nayti issi medho qonxara shurabera may7di doossona.

Issi adde dizayssi shuchcha bolla dhoqu gi kezi eqqidi daro asas aykko qommo yootiza dahanees iza.

kuwaase kaassa denba bollan eqqidi diza issi medho mayida kuwaase kaassancha nayti doossona.

denba bessan daro isporte ooththiza ceega addetinne eriq eri nayti doossona esappeka daroti zo7o shurabe mayda

Nam"u zo'ora diza may'o mayida maca nayti beettosona. eeta sintherakka ceega macanne adde asay doosona.

Kuwaase kaassa denban eqqidi diza kuwaase kaassanchatinne eeta kaassiza asay beettosona.

Gita dalka makina ogeza bollara woxxeshe beettiza keehippe qoodan daro asay isimedho maydi de'oosona.

Zo'o shurabera karetha qonxara may'di issife eqqida ceega adde asay doosona eta goyrakka gita mithay dees.

kuwaase kaassa denban ka'ishe diza kuwaase kaassanchati doosona etappeka

kuwaase kaassancha nayti kuwaase denban eqqidi beettosona eta giddonka issi addey eqqidayssi karetha ambasadara may7di beettees

kowaase kaassancha nayti issi medho shurabenne qonxa may7di kowaase denban eqqidi doosona etara kayssi addey ambasadara maydi eqqi

tamare nayti tamarishe izan saallanawunne izan sammaranawu go7ettiza masimaaray de'es

hessi celil7o qalamentiyettida makinay eqqidibeettees he makinaykka olla bookkanawu maaddizayssako

suuqey beettees suuqe zakarenka bayzettiza mayotie miiceti doossona karen issi motore beettishe de'es

ogeza xanxan ha roy aalhdhidi baana mala pooketida bessay dees he ogezanka qasse nam7u makinati ha yishe beettosona

heehippe gita urqatida abbay beettees he abba bolla mithafe medhettida wogoloy uttidi beettes

Lo7iza booththa hugezan eqqidi diza nam7u ooratha makinati de7oosona.

keehi gita gita gidida booththaninne karetha qalamen tiyettida darro makinati issife mayra eqqidi beettosona.

ogezan daro aadde adde eqqidibeettiza makina charjiza miishay deees makinaykka sinthera eqqides

gita gita pooqe keeththati lo7izay matan matan keexettidi beettees iza giddorakka makinati biza ogey beettishe dees

Ogezara ha sinthe yishe diza haregaarey beettees he haregaarezan eqa caanidi iza bolla uttida adde.

Keehippe dalka gidida abbay beettees abba bollaka gita wogolo bolla asay dees.

Makinay ogezara duge yishe de'ees iza miyerakka asay pudenne duge hamettiza asa ogey de'ees

issi booththa makinay lo7izaara ha sinthe yashe dawus izappe he bagga ogezan gita gita mithay dees

Pooqe keeththay beettees keeththa sinthen issi mithi eqadus ogezara biza makinay beettishe dees.

keehippe denba bessan abba xanxa malates bootay izanka gashe gashe maatati beettosona wogoloykka dees.

Dalga makina oge beettees he ogezara dugeshe diza issi karetha makinay dees matara mitha tikka beettosonna

Makina ogezara duge issi medho saykile laaggidi yiza daro ceekade asay beettosona eta guyerakka makinati doosona

keehippe daro adde asay demba bessara ha yishe eqqidi de'oosona

Bollaranne garsara efiza makina ogey beettees he ogezappe kapinthan gita pooqe keeththay dees.

keehippe denpa gididi dalga makina ogezara saykile laaggishe dugeyiza issi macara issi addera beettosona

qorqoro keeththay beettes he keeththaykka qorqoro birdan direttides karezan gede gelizanne ha keziza nam7u asay beettosona

oge zara duge simmidi eqqidi diza booththu zo7onne cililo qalamen tiyettida gita makina daaniza miishay

keeththa giddon oosettidi diza xawula miishay qasse asi daana keeththa malees izappe duge sinthan qasse aadhdhi aadhi dees

aspalte ogey beettishe de7ees izappe qommo baggara keehippe adussa pooqe keeththay beettees

matan matan keexettidi beettiza asa naas doossas maaddiza adusse keehippe lo7iza poqe keeththay beettees sintharakka

Deeyidi pitetidi diza keeththay dees he keeththa karezanka qasse dumma dumma qommo mithati diccidi gitatidibeetosona.

Hasana'as daanawu ooththanaw maaddiza keeththay deees he keeththa kifilezikka booththa qalamen tiyettides.

keexetidi wurida qalamey tiyettontta adussa pooqe keeththay beettees. he pooqe keeththa sinthankka issi makiniya eqqa dawus.

Keehippe adussanne gijida hooqe keeththay beettees iza sinthanka makinati doosson

keeththa giddon issife shiiqi eqqidi be kushen warqata oykki haasayiza daaniza nam7u addera issi macara doosona

boro keexetetha bolla dizanne wurishe diza daro pooqe keeththati beettosona hta sinthanka issi qeeri makinaya eqqada dawus

tamare keeththan kifile giddon tamariza daro qeeri nayti doosona eetikka eqqidi wuri deettes

Tamare keeththa gibben tamare nayti uttidi tamariza oydey daroy karen uttidi beettees

timirta tamari wursidi maraqettiza tamare asay issi medho mayamayidi eqqidi beettosona

Keeththa giddon tamare naytiya daannizay issi medho booththa shurabe may7ida macanne adde tamare nayti dooss.

ogezan pude bishe diza daro asay beettetes etappeka qasse haan attidi poto dendiza heedzdzo adde nayti doo

Keehippe denbabessa daro macanne adde tamare nayti issi medho may7o maydi kaadishe beettosona.

Keeththa giddon oyden uttidi diza issi ceeyga aaway deees izas oshachchanne addirsa baggara tophiya bandiranne dugeha tophiya bandiray dees.

tamare keeththa gibben daro tamare nayti tamariza kifiletinne qasse karezan gita gita matati beettosona

tamare keeththa gibben issi gita nayta kifiley deees kifile zakarenka daro tamare nayti ga eqqida

Gita dalga makina ogey oosettishe dizay beettees he ogezanka issi oge ooththiza makinay eqqi bedees.

ogeza baasettidayssan shuchcha gelthishe ooththishe diza asay beettosona ma tanka makinay eqqidi dees

ogeza goyishenne giigissishe diza issi doozore makinay beettees izaka eqqi xeelliza asay guyera duussona

baa sa baasettida asinne makina motorey hamettiza ogey deees ogappe xanxara woray beettees

Goyettidi beettiza ogezan simntoon ginbey ginbettidi dees he ginban eqqida macanne adde asay doosona.

Oge duunan keexettidi diza keeththa laalishe diza asay beettosona he ogeza bolla eqqida issi makinay dees.

Gita makina ogey bettishe dees izara issi makinay ha sinthe yishin issi nam'u motorey gede bishe beettees.

Goyettida ogey beettees he ogeza goshsha bolla diza issi goshsha makinay goyishe beettees.

mithan birdettida gibben gita gita dicciza mithati doosona eta garsan kayqqida daro asay beettosona

gaammo dunguza koote may7di eqqida nam7u ceega adeti doosona eta miyerakka issi yela gadey eqqides

gaamo dunguza koota may7idi booxakka may7ida asati ushsha haaththa dooydi izan kushe meecoosona

Keehippe dalgga bessan issi medho koote mayidi eqqida ichachu addeti doosona etarakka harati beettette.

Keeththa giddon gita maashiney beettees he mashinan ooththizanne eqqidi xeelliza adde asay doosona

Gade giddon eqqidi diza daro adde asay dooso na eetikka ay ooththizakkon erettenna

Bomba haaththay goggishe deees izanka eqqidi kusha meecetiza qeerin adde nayti heedzdzi beettosona

Gita abba daaniza miisha xanxan eqqidi diza daro asay doosona eeta matanka